Alcohol dey everywhere and many people dey drink am but we no know why dem dey drink am. But alcohol fit affect our health and wellbeing if we no drink am responsibly, first; alcohol fit damage our liver and liver na one of di most important organ wey dey help us dey gain our body, if we drink too much alcohol e fit damage our liver and e fit cause us big big problem. Dis one na di case of two friend wen one name na Nena and di oda one name na Ani for dem Nena country doz people dem nor dey make alcohol, any big deal, if you make alcohol any time and their bar dey always dey dey open till four a.m in di morning, but for di oda person, dem dey dey very restricted and dem nor dey gree for people wey dey take alcohol, in short sef if dem notice sey you dey take alcohol, dem dey take care of doz people and dem dey give dem regular check up every day. Na di case of two friends wey wey wey come jam with each oda carry each oda go di place wey dem go go drink oh, na im be sey one don over drink pass di oda one, dem come carry each oda sey dem dey carry go house, one of dem country di name na im be na one of di Ami country, doz ones dem police dey always dey, dem no dey too chase people [2] most especially if dem notice sey you don drink. na dis two friends na dem carry dem each sey dem dey go house oh, na wetin come happen for di result wen di two of dem don drink, dem go get accident and na so dem take do lose their life. Secondly, alcohol wey you dey see, e dey increase our risk for getting disease, disease like cancer, and dem heart disease and diabetes, e fit also affect our mental health and e dey cause problem like depression and anxiety. First make you try dey know your limit, make you no drink wetin pass wetin you o fit handle, secondly make you dey drink slowly and make you dey eat something before you drink oh, so no drink and drive, e fit cause accident and e dey kill person like dis two friend, thank you.

Una good morning my people, today I wan tell una, di most important thing wey good for anti-natal, anti-natal na something wey e be sey, pregnant woman suppose dey do and suppose dey carry serious, once dem notice sey dem don get belle, because na through dis anti-natal dem go get to keep their one of di reason wey dey make people go dis anti-natal care na im be sey, you fit get di chance, you go hear di heartbeat of your pikin wen you don go hospital. You go get di chance, hear di heartbeat of your pikin and even hear di kickof your pikin, e go make you feel sey your pikin dey alive and everything dey very very fine, between you and your pikin. Na through dis anti-natal care, na im parent go know di kin pikin wey dem go born. Because from di anti-natal care, dem fit carry do test for you there, you go see wetin dey your your belle. And you go know di type pikin wey you go born if di time come reach. Make you no forget sey, di only place wen you fit get all dis anti-natal care and all dis better better things, na for hospital. And no be two people go offer am for you, na dem be if una check di picture wen dey here so, na so dem lie down di woman for bed and dem dey examine her, dem dey carry out checking for her body, make dem know how far di baby dey, if di baby dey okay, or if di baby no dey okay. And you wen carry di, pikin for your belle, if you don know sey yes, your pikin dey kick very well, you self your health go increase. Make you no forget once you notice sey, you don get belle oh, make you try dey reach out to hospital, because di best place wen you go get dis care, na im be hospital. Remember, health is wealth oh, if your baby dey alive, you too wen carry di baby go dey alive. God go bless una.

The spiral reverse turn na one bandaging technique wey dey help to secure truncing or bandages for wound especially for limb or injuries. To do am, you go need follow dis step. Number one, you go start to dey wrap the bandage around the affected area. In spiral motion make e get corner corner. Den you go reverse the direction of the bandage. You go fold am back on itself. You go con try make one turn with the bandage. Make you turn keep am flat and smooth. Taut the edge of the bandage under the previous layer make you try secure am. Den you go continue to dey wrap the bandage. Dis spiral motion make overlapping dey the edges so dat e go keep the dressing and bandage for better place. The spiral reverse turn they dey help secure dressing or bandage for wounds. And e dey also dey prevent the bandage make e no loose. And e dey help dey distribute pressure if any. And e dey always make am easy for us. Make we make we adjust or make we dey remove the bandage. The spiral reverse method na one of the method wey every patient go like make dem dey do for dem cos e no go affect the skin. And the skin go dey very normal. E no go give am any scar and nothing go happen to the body. So, if in case you get any bandage you wan put for person body, make you try dey use the spiral reverse method. Na im sure pass.